Ndhi bona engoye badhaanike ku luwaaya. Nhabona ebikapu bili ghansi. Engoye edho dha langi nnhingi. Einhuma....

Ndhibonha olugudho lwa bomoka, olugudho olwo kumbali kuliku amayumba. Mulugudho olwa bomoka mulimu omusaadha ndhi mubonha ali tambula.

Ndhi bona Tractor eli kulima mu nnhimilo. Tractor eyo ghaigulu eliku ebidomola ebya kyenvu.

Ndhi bonha ekizimbe kiliku engoye entimbe dhili ku bi ddole, nhabonha omusaadha ghansi ghe kimmotoka akigemyeku, kinho ekimmotoka eky'abaana kye bazanhisa. Nhabonha ebintu ebizimba, bili ku mbali.

Ndhibonha olugo lw'ente. Kuliku omulaalo. Dhili mungila dhili tambula. Kumbali nhi kumbali kuliku eisubi, mu maiso gaibwe eliyo amayumba.

Ndhibona omudhala ogw'enyama, omusaadha alikugula enyama ali mundha alikutematema enyama agya mupimira kumugha.

Ndhibona ekitoogo Kya gema ku maadhi nhe lyato lyalalila eri ekitoogo lizilamu kintu.

Ndhibonha obuvubo obutonho, nhabonha endheku, nhabonha obwiibo, nhabonha empiki dhebazanhisa omweso.

Ndhibona ebitambala nga bili mu langi edhendhaghulo mulimu eya kilagala, mwabamu emyufu, mwabamu kisitaka, mwabamu kathungwa, mwabamu bbulu nho bukomo.

Ndhibonha omukazi, ali kunhoga emwanhi, yesibye ku mutwe ekitambala kimyufu mwene availe birugavu, ali kuseka.

Ndhibonha enhandha, enhandha eyo elinhaine olusozi ku lusozi olwo kuliku amayumba.

Ndhi bona omusaadha ali kusimba omutyere mu kibali akutaime, ku mutwe asibyeku ekitambaala.

Ndhi bona engila, ku mabbali ni ku mabbali kuliku eisubi, nh'emiti. Ngila ya ikoona.